Ame aɖewo le ƒuƒoƒo ɖe ƒuƒoƒe, ame ɖewo le tsi nom kple etre, ŋutsu aɖe le wo gbɔ do gaŋkui, ame ɖe do awu amakpa ɖiɖi, amewo do awu ʋi, amewo le…

Wokpe ɖe ƒuƒoƒe aɖe, nyɔnue le nu ƒom na wo, amewo do awu yibɔ, edzi kple anyi, woɖo kplɔ ɖe woƒe akɔwo me, wobɔ nu ʋe kplɔwo dzi, teƒee nyakpɔ ŋutɔ.

Efiawo ƒo ƒu le woƒe fianuwo wɔ. Amewo do awu kɔ egbewo da ɖe ekɔme. Wonɔ anyi ɖe aƒe nyuie aɖe me. Woƒe ŋkuwo biã ŋutɔ. Wole, amewo dze afifia. Woƒe takuviwo le tutum.

Amewo le tsi ƒoɖi aɖe fiom le teƒe aɖe, amewo do awu dzɛ̃ amewo do amakpaɖiɖi, etsiame ƒoɖi ŋutɔ amewo kɔ agba kɔ le tsia tiɔm amewo kɔ sranui kɔ le etsiɔm.

Yevuwo le nusrm. yevu woa me ade, ame yibɔ ɖeka le wodo me. Gbalẽ kotokuvi le kplɔ dzi nawo, etsi, etsi nunu le wogbɔ, gatsi le wogbɔ. Enuƒomɔ le wogbɔ.

Yevuwo le ƒuƒoƒe, wole nuƒomɔ kpɔm. Ame aɖewo le ŋgɔ nawo le nu fiam wo. Amewo do awu yibɔ kple awu vovovowo. Wole gbɔsusu me le teƒea.

Ɖeviwo le xɔ ɖum. Wotsɔ ahuŋdza ɖe asi. Wosa avɔ ɖe kɔ, woƒe awuwo le amakpaɖiɖi, ɖewo le dzɛ̃e. Atsibɔ, wole atibɔ me.

Sukuviwo le teƒe aɖe. Aɖaka wɔme ene le wogbɔ kple woƒe nɔnɔmetatawo. Amewo le ƒuƒoƒea kple ekuvɔwo. Exɔwo le woƒe megbewo. Teƒeawo le eziƒoƒo me.

Woɖo teƒe gã aɖe, amewo le zɔzɔm le teƒea. Woɖo nudzraƒe ɖe eme. Amewo do awu dzɛ̃, amewo do awu ʋiwo, amewo kɔ kɛkɛ ɖe asi. Amewo zɔ̃ yina.

Sika kuƒe, amewo ku ɖewo asi hlo me. Amewo ƒoɖi ŋutɔ, wole tsia me, amewo kɔ ɖe ɖe agba me, amewo le ɖe ɖe ta, amewo pack ɖewo ɖe anyi. Amewo le asi tsa ɖewo me.

Ŋutsu aɖe woame ve, wole teƒe aɖe. Enuƒomɔ woame ene le kplɔ̃ dzi na wo. Elé ga ɖe alɔme le xexlẽm. Atsi aɖewo le fi ma. Ɖeka tɔ do awu ʋe eye ɖeka tɔ tsɛ do awu aŋgbaɖiɖi.

Miaƒe dukplɔla kple eƒe kpeɖeŋutɔwo wole ame at. Amewo le kpuie, amewo kɔkɔ, amewo fia ta, amewo wɔ ɖa, ta kokui. Tukpa le akɔme nawo. Wole asi nam wo nɔewo.

Wole atsgbekɔ ʋe ɖum. Wolé atsitɔɖeŋuwo ɖe asi. Teƒe yi, teƒe yaw ole wɔ ɖu lea, teƒea nya kpɔ kple atsibɔmewo. Woƒe wɔɖuɖu enya kpɔ ŋutɔ.

Ɖevi wo ame adre wole agbatekekela kum. Atsi, o atsi nyuie ɖewo tɔ kpɔ ƒo ʋlãwo. ɛɛ gbewo kple nu vovovowo wodzo. Wozɔ yina

Ame aɖewo le wɔ ɖum. Wole dzidzɔ kpɔm. nyɔnu woame eve, ŋutsu woame eve wode dzonu de kɔ. Nyɔnuawo kɔ nu kɔ tsɔ ta. Amewo ƒe asi le megbe.

Tiata le mɔ to. Eʋuwo le eme tsom. Eʋuɔ ɖewo ƒe amadede nye dzẽ kple yibɔ. Atiwo le teƒe ma. Eya me nyakpɔ le teƒe ma kple nɔnɔme bubu ƒomevi vovovowo.